Paɣasara ni nachimba n za maʒini gbini ŋɔ maʒini maa nahingbana nyɛla zaɣa nuɣuso Paɣasara ni nachimba maa zooya Paɣasara maa puuni so yela niɛn'piɛli ka nachimba maa puuni sheba ye niɛn'sabila.

Doo n ʒia ŋɔ doo maa kama nyɛla zaɣa sabinli ka o zaŋ bini bobi o zuɣu ka di nyɛ zaɣa ʒee ka ye liiga ʒee ka zaŋ baaji sabinli zaŋ nyaɣi ka zaŋ ninkpara zaŋ goli o liiga ka g gbibi kopu ʒee ka papu tu kopu maani.

Ninkura ayi ʒi kuɣisi zuɣu n-tɔri saɣim ŋɔ. Yino gbibila tiliga n-tɔri toli ni ka binkɔbiri ata be bɛ nyaaŋga bu' sabilinli mini bu' taŋkpaɣu noo gba n-zaya ŋɔ.

duu n ʒɛya ŋɔ duu maa puuni viɛli pam fulaawaasi bɛ di puuni ka kuɣusi gba bɛ di puuni dikpuni maa kama nyɛla zaɣ sabinli ka kɔlba yili di zuɣusaa

Doɣata nima ban kalili nyɛ niriba anahi n be sitiri piɛla ni ŋɔ ka bɛ piri nusuriti ka ye niɛn'piɛla ka zaŋ binpobrisi pobi bɛ noli ka ʒɛ bari sani.

Gbansabila m-be kom puuni ni ŋɔ ka niriba ata be tooni ka niriba ayi ʒi ʒili ka zaɣ'yino gbubi kabeeji o nuu ni ka ye liiga ka di kama nyɛ zaɣ'ʒee ka o so jinjam sabinli.

Gbaŋ sabila mbɛ duu puuni ŋɔ bi zaɣi yino kam nyɛla paɣiba ka yino ye nɛɛn piɛlli ka zaɣi ʒee kɔɣili li ka pam o zuɣu ka so mɛ bɛni ka o ye nɛɛn nuɣiso ka so mɛ ye liiga piɛlli ka ye zaɣi sabinli gabi di puuni.

Silimiin paɣa ni Silimiin doo n ʒi kuɣu zuɣu ŋɔ ka kuɣu maa kama nyɛ zaɣa ʒee ka tani pa di zuɣu ka di kama nyɛ zaɣa dozim duu maa puuni viɛli pam filaawaasi be dipuuni.

Paɣasara ata n bɛ duu puuni ka niriba ayi ʒi kuɣu zuɣu ka bi yɛ liiga ka di kama nyɛ zaɣa piɛlli ka yino zaya ka yɛ niɛn vakahili ka zaɣa piɛlli ko n gili di nyingoli ni di bɔɣiri.

Moɣuni binkobiri n zaya ŋɔ ka tihi kongili ba loori n ʒɛ kom maa gbini ŋɔ ka wobri ʒɛ bɛ gbini wobri ayi moɣuni binkobri maa zooya sheba ŋmahingbana nyɛ zaɣa dozim.